Ezikolweni zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba kutholakale amanzi ahlambulukileyo. Njalo lezondawo kumele zitholakale eduze, lapho abantwana bafinyelela khona lapho bedinga amanzi okunatha kumbe okugeza izandla.